Ŋutsu aɖe kple ɖevi aɖewo wonɔ anyi ɖe nuɖukplɔ ŋutsi. Nuɖuɖwo le agba wo me le nuɖukplɔ dzi. Glasi kɔpu ahanotɔ hã le kplɔ dzi.

Fɔkpa nyakpɔ aɖewo wole nɔnɔme vovovowo me eye wole amadede vovovowo hã me, ɔ avɔ aɖewo hã wole afima.

Maɖewo le tsikuƒe eye woɖo tsikunuwo ɖe anyigba. Etsikuŋu le wo gbɔ.

Emɔmidzraƒea ɖe. Le teƒea ɖe, motoa me eve le gama. Amewo mɔ me tsom eye eŋu gbemumu aɖe le gama eye ban aɖe hã le gama.

Ɖevi aɖewo nɔ anyi ɖe trakpi dzi eye wo deme egli aɖe eye kotoku le wo gbɔ.

Yevuvi aɖe le fefenu ɖe asi. Eɖewo nye keteke eye wo le keteke mɔ dzi eye wo le wo kpɔm.

Ɖevi aɖewo wo wo nyɔnu yevu wo le du dzi wo kple ɖeka hã edzidzim be yeha yakple. Eɖo gaŋkui.

wɔtsɛ abladzo tɔtoe koklozi ɖaɖɛ taliya sabala edzodzi tadi wókatã wóle eŋu ɖeka me

Afɔku aɖe dzɔ ɖe gasɔ kple moto dzi nyɔnu aɖe nɔ anyi le evi ɖe asi eye wo avi fam. Lati aɖe le xɔxɔ.

Ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo wo le enusrɔ̃ƒe. Ŋutsuawo nɔ anyi. Nyɔnuwo hã wo le atsitre ke wodo asi ɖa hele edɔ wɔm.

Awusatɔwo ƒe gbedoxɔ ele afi aɖe eye ameha gbogbo aɖewo hã wo le exɔ la ŋku me eye eŋu ame eve le exɔ la be ŋkume.

ŋutsuaɖewo dɔwɔm le sola panel dzi eye ameve le atitre, ameɖeka bɔbɔ ame mamliawo nɔ nyi ameve méɖɔ kuku o ame mamliawo ɖɔ kuku

Atiglinyi woameve wó zɔzɔm eyɛ yevuaɖewo hã wóle eʋu me le atiglinyiɔmevea dome

Ame aɖewo le afi aɖe eye nyɔnu aɖewo le atistre kpe ɖe ŋutsu ɖeka aɖe hã ŋuti. Ŋutsua edo awu ʋi nyɔnua ɖeka le vi ɖe akɔ.

Yevuaɖewo le nane ɖe asi ame etɔ̃ enɔnyi meɖeka yiƒe mò me dzedzem o

Eŋu gbogbo aɖewo wofie eye wo kaka le teƒe yi wofie le eye emɔ ale to gam ava yi eye dzotsiŋu hã le emɔ dzi.

Eŋufɔku aɖe dzɔ le mɔ aɖe dzi. Eŋu dzɛ̃ aɖe kple ʋi aɖe wodo go. Xɔ kɔkɔ aɖewo le afi ma.

Emɔzɔlaɖewo le emɔzɔm wótuiɖe egbeaɖe me gegem ɖe edua me wókatã wóle enu ɖe asi

Ame aɖewo tse atsitre ɖe sola paneli gbe eye wo katã wole asi kɔ ɖe dzi eye wodo awu blɔ ɖe awu dzi. Ame ɖeka medoe ɖe dzi o.

Dɔwɔƒe aɖe. ame aɖewo le. Trakpi le dɔwɔƒea. Ŋutsuwo le atsitre. Eɖe ɖo kuku. Eɖewo hã wokple dɔwɔ nanewo ɖe ŋtsi.

Esɔaɖe ameve le édzí eyɛ ameve le anyigbã, ameve dó awu yií, ameɖeka do awu dzĩi

Nutsuaɖe kple ɖeviwoametɔ̃, ɖeka nye ŋutsuvi eye ve nye nyɔnuvi, nyɔnuviwo gbi ɖa ɖe ta eyɛ wokatã wonɔnyi hele enusrɔm, tukpa le ekplɔ̃ dzi eyɛ kap hã le ekplɔ̃ dzi

Nyɔnu aɖe wɔme eve wo le atsikukudzraƒe aɖe. Atikutsetse vovovowo le fi ma. Ɖewo nye mago, eɖewo nye aŋtsi.

Tenisƒola aɖewo wo le tenis kɔti di. Wodo dzesɛ eye atsi kple ama vovovowo le wo megbe.

Nyutsuaɖe nɔnyi ɖe zidzi, sola panel le egbɔ. E asi trɔm le nanewo ŋtsi. Wó ɖo asì ɖe ekplɔ dzi, nu vovovowó le ekplɔ̃ la dzi

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe atsikutsetsewo dome. Ede eƒe afɔ ɖe afɔ dzi. Atsikutsetsewo le afi ma. Peyawo le afi ma, maŋgowo le afi ma kple …

Ɖetugbivi aɖewo wo le enuwo ɖe ta wozɔxɔm eye eɖewo hã wota avɔ ɖeka ŋgbi.

Ame aɖewo le ŋɔnudrɔ̃ƒe aɖe. Ame aɖewo nɔ anyi eye ame aɖewo le atsitre. Zikpui aɖewo le afi ma le ƒuƒlu. Gbalẽwo le ekplɔ dzi. Amerika flagi le afi ma.

Nyɔnua ɖe nɔ anyi le dzodomlekpui gbɔ. Elé ehɛ ɖe asi eye kusi le egbɔ.

Ame ve aɖewo le transfɔma gbɔ. Wode nugo aɖe me. wodo awu blɔ ɖo kuku ʋi. polutsiwo le afi ma.

Ame aɖewo wo dɔ wɔm le mɔsini aɖe ŋuti eye ame aɖe ede ka masinia. Ame ɖeka nɔ anyi le nuwo ɖe asi.

Mea ɖewo le atsitre, ɖewo do gbe mumu, eye ɖeka ɖe hã do awu dzɛ̃, eɖo kuku dzɛ̃ eye ame yewo do awu gbe mumua, eɖewo hã woɖo kuku ʋɛ̃.

Nyɔnua ɖe le atsitre le dzodoƒe. Seƒoƒo aɖe hã le nugui me. Wokɔ gatsiwo ku dzi le afi ma ke.

Aƒe aɖe le afi aɖe, ekaka eye ati ƒuƒu le afi ma, enu dzɛ̃ aɖe le edzi, eka aɖe hã le afi ma.

Nyɔnuvia ɖe le atitre, eɖo fiakuku ɖe ta, ekɔ abɔ ɖeka ɖe dzi, ŋutsuvia ɖe lé emɔƒonu ɖe nu, nyɔnua ɖe hã le exa eble eta le exa.

Ŋutsu aɖe kpli ɖevi aɖewo wole teƒe aɖe ɖeviwo aɖo wonɔ nyi eye ɖeka ele atsi tre, edo agbite ama ɖiɖi

Nyɔnu dzetugbui woame ene, wokɔ ta tɔ wo nɔ nɔewo. Wolé agba ɖe asi, ɖeka ƒe mo dzedze sɔe, kɔtɔna aɖe le wo megbe.

Yevu nyɔnua ɖe kple ɖevi aɖewo wonɔ anyi eye gbale le kplɔ dzi ne yevu nyɔnua kple ɖevia ɖewo. Ŋutsu aɖe le atsitre le mɔnu do awu dzi.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ eye wo le sola panel ɖe asi. Edo awu yibɔ egbe aɖewo le afi ma. Atsixɔa ɖe le emegbe.

Nyɔnuvi aɖe nɔ anyi ɖe zipkui dzi. Latɔpu le ekplɔ dzi le akɔ me nɛ. Eda asi ɖe latɔpu dzi le glasixɔ aɖe me.

Takola aɖe eta kom ne ŋutsu aɖe. Takola la ɖɔ kuku, elé takoko mashini ɖe asi, enu tata aɖewo hã wole takola ƒe dɔwɔƒe.

Ŋutsu aɖewo le teƒea ɖe. Aɖewo azɔli zɔm. Aɖe lé atixali ɖe asi nu kplɔm eye aɖewo do awu yibɔɔ.

nutsuaɖewo dɔwɔm wóle atitre eɖewo ɖó kuku amagbeɖiɖi eɖe hã eɖó kuku yii eye wóle nu ɖe asi

Ame gbogbo aɖewo le atsitre eye nyɔnu aɖe kple ŋutsu aɖe wonɔ nyi eye ŋutsua ɖe dzeklo ɖe wogbɔ, eye amekukuɖaka ele wo ŋku me

Ŋutsu wɔme eve aɖewo wonye xɔtulawo. Wodo awu blɔ. Woɖo kuku. Ame ɖeka ƒe kukua ele dzie.

Ame aɖewo le afi aɖe. Me ɖeka le mɔ enuƒomɔ ɖe enu. Wodo vuvɔmewu. Ɖeka ɖe ɖɔ kuku gbemumu.

Ŋutsu wome atɔ̃ aɖe le ŋɔnudrɔƒe. Ame eve wonɔ anyi, ame ɖeka do awu ʋi, etsinoglasi ele kplɔ̃ dzi. Agbalẽ hã le afi ma.

Ame aɖewo le etsi me. Wozɔzɔ̃m, eɖewo ɖe awu. Bridzi kɔkɔ aɖe hã le afi ma. Eɖewo do asi ɖe dzi.

Maɖewo le edɔwɔƒeaɖe machino le wógbɔ eye meɖeka bɔbɔ nɔ anyi edó kuku ɣi